Unene tuu momagumbo gomondoolopa omuna ooseti moka muna iipundi niitaafula. Aantu omo taya kala ya kuutumba taya kundathana iinima yomegumbo, taya tula ko omahokololo nenge omo taya lile.

Oombanga dhoku pungula iimaliwa ohadhi pititha wo omangeshefelo ngaashi omashina goku kosha moka ya kululako kondando yaya pevi opo aantu yashiwe kutya oya yapevi yoya lande.

Iimaliwa oya simana oshoka oyo aantu haya longitha okulanda iinima oyindji nongele iikulya, iizalomwa, omagumbo niinima oyindji.

Aantu ohaya ningi iipundi ya ninge oongeshefa dhawo, haya landitha yi imonenemo iiyemo yawo nenge haya ningi iipundi ya tule momagumbo gawo ya kale ya kuutumba nawa naakwanegumbo yawo.

Omahangano gomapungulilo giimaliwa ohaga pe aantu omauyelele nkene yena okulongitha omapungulilo giimaliwa yawo.

Iipundi niitaafula ohayi longithwa kaanegumbo uuna taya li nenge tayi longithwa pomahala ga yoolokathana koofaalama aantu mpoka ye kiiyuvitha nawa taya li yo taya nu iinima yawo.

Aantu ohaya ningi oongeshefa dhawo ongele otaya landitha iikwamboga nenge iiyimati, opo ya wape ya kwathele aakwanegumbo yawo naanona yawo miilongadhalwa ya yoolokathana.

Omahangano gomapungulilo giimaliwa oga simana shaashi, asntu opo ta ya siikilile iimaliwa yawo, shaashi ngele oya kala ye yina pomake, ashipeya ye yi longithepo iinima kaa kwa li ye yi dhiladhila nenge ye yi kanithe.

Aantu ohaya ningi iipundi yanakanena, yakalandithe yiimonene mo iiyemo yatekule aakwanezimo yawo, iipundi otaye yi ningi yeke yi tule momagumbo gawo yakale yakuutumba uuna taya li nenge taya popi omahokololo gawo.

Oseti ehala moka aanegumbo tavulu okukala yakutumba yatulako omahokololo ngawo nenge omo taya li le nenge ishewe omo hamukundilwa aayenda unene momagumbo nga gatyingolo.